Elili oyo ezali kolakisa biso etaleli ya eloko babengi na monoko ya lopoto climatiseur libanda.

Na elili oyo nazo mona esika bilenge mibale ba zali ko beta bale ya loboko ndembo ya loboko ba bengi basketball.

na elili oyo namoni bazolakisa biso lokolo ya sapato ya bana mike eza na se lokoloa sapato yango nazomona ezali ya langi ya motane

na elili oyono azomona bazolakisa biso mwana moke ya mwasi bakangie suki ya maboko ezali elili ya mwana moke ya mwasi bakangie suki ya mabokona .

Na elili oyo, nazo mona esika bazo lakisa biso bato bana basi ébélé ba lati kitoko bazo sepela . Ba simbi na carton ya loboko ya mike .

Nazomona na elili oyo bazolakisa biso bato ebele pasi na mibali bavandi na motindo ya kosambela, balati likolo eloko te bazali koleba kotala liboso.

Na elili oyo na moni bazo lakisa biso libanda libanda ya ndako. Na ndenge ya mopanzi elili yango ezo lakisa biso mosika ya ndako.

Na elili oyo bazolakisa biso litoyi ya moto ya loposo ya mundele esila atoboli atye biloko ya matoyi mingi atye biloko mitano.

Na elili oyo azomona bazo lakisa biso etaleli ya libanda esika ya polele tozomona motuka molayi bus ezokende ezoleka na pikipiki.

Elili oyo ezo lakisa biso sapatu ya basi, sapatu ya kolata ya basi ya mwindo eza na se na se ya nsima bazo lakisa biso etaleli ya pembeni ya sapatu yango.

Etaleli oyo nazo mona esika bazo lakisa biso etaleli ya bala bala, esika nazo mona motuka eza kobima motuka ya caroserie ya molayi eza na langi ya bozanga.

Na elili oyo nazo mona soda ya mwasi, atelemi asimbi mandoki azo tala liboso eza soda ya mwasi.

Naelili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya balabala esika mituka ezali koleka likolo ya balabala namoni paquarte publiciteur

Nazo mona na elili oyo bazolakisa biso molangi, molangi ya mayi ya jus ya mayi esalemi na mayi ya lilala ezali na kati ya kopo ya molangi na monoko ya lopoto babengi plastique.

Nazomona esika na elili oyo esika bazolakisa biso elembo esika ekomami chevolet.

Nazo mona bazo lakisa biso kisi, kisi ya komela eza na kati ya carton eza na mesa nazo mona esika bakomi microfix e kisi ya komela mpona ko bikisa nzoto na ba maladie.

Na elili oyo, nazo mona bazo lakisa biso sapatu. Sapatu yango ya bana eza na se. Ezali sapatu ekangami, nazo mona eza sapatu eza ya langi ya pink ndenge ba bengaka yango na monoko ya lopoto. Mosusu ezalaka esika ya pembe.

na elili oyo azomona bazolakisa biso logoologo ya campane ya societe esika bakomi bak alluminium fetiere fixation tole

Nazo mona na elili oyo bazola kisa biso esaleli ya bana kelasi esaleli esungaka koluka eyano eyano ya ndakisa ya koluka makambo mingi ya monoko ya lopoto babenge yango calcule esika tozalaka na kosala calcule.

Nazomona na bilili oyo bazolakisa biso bato mibale bazokende moko alati elamba ya soda baza na balabala bazokende pembeni na moni eza na motokari ezokende.

Elili monene ya Pape, mokonzi ya Vatican na ba cardinal naye liboso ya ndako ya zambe.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso bato mibale mibali mibale ya mikolo bazali kosakana moko alati elamba ya pembe mosu alati ya motane ezali baokola bazali basakani ya ndembo ya maboko babengi basketeball.

Na elili oyo bazolakisa biso kati kati esika ya masolo esika bayambaka bapaya tozomona ezali na bakiti ya kofanda.

Na elili oyo nazo komona elenge mobali atelemi asimbi eloko ba bengi na monoko ya lopoto telephone, atelemi na ndenge ya mopanzi azali ko salisa telephone na moni ezali elenge mobali ya mok...

Na elili oyo nazomona balakisi boso Bana kelasi bazo tanga eaa ondire bazo sala examen na bango

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso etale ya pembeni makasi esika bazolakisa biso bikeli ya mokili ezali lokola gugieloko etaleli ya ngungi.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso kati, kati ya ndako eza na kati ya ndako ya botekisi ya biloko ebele nazomona esika bazo tekisa ba chaînette biloko ya matoyi.

na elili oyo tozomona bato mibale bavandi mwasi na mobali basimbani moko atie loboko na lpeka ya mwasi na loboko mosu asimbi molangi

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso, na kati ya ndako ya botekisi esika nazomona bato bavandi bazozela, babasusu bapesi biso mokongo basusu balali na mesa.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso bile, bilei yakolamba, bilei elambami ezali ndunda na myama napilipidi.

Nazomona na elili oyo bazolakiza biso mafuta yakopakola ya nzoto ezali mafuta Yako esunga Bana bazala loposo ya bopeto esaleli esungaka ba maman na Bana nabango.

Nabilili oyo nazomona bazolakisabiso kopo ya verre eza namesa eza namayi ya citron

Na bilili oyo na moni mwasi ya mokolo na ya moke bazo tala Liboso, ya mokolo bakangi ye ba meches.

Na elili oyo nazomona bazolakisa mutu asimbi eloko oyo esalisaka biso koyoka musica

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya pembeni makasi, makasi penza esika bazolakisa biso libanda tozomona matiti ekauka na se.

Na yeli oyo nazomona bazoki kolakisa biso milangi ebele milangi ya masanga ya komela ya elembo eza na elembo ya kokakola ekangami na liboke moko.

Elili oyo bazo lakisa biso etalell ya nsima na bala bala, bala bala esika motuka na piki piki elekaka bazo lakisa biso libanda ya esika ya motuya.

Na eleli oyo nazomona bazolakisa biso buku buku ya bana-kelasi. Esika nazomona makomi ya monoko ya bapaya makomi yango makomi mathematique.

Na elili oyo bazolakisa biso balabala esika polele tozomona esika pancarte ezolakisa ismael na Isaac.

Na elili oyo ezolakisa biso etaleli ya musika tozomona bana batelemi na molongo bazali kosakana ba telemi balati bilamba ya pembe.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso buku buku ya kotangisa bana buku ya bana-kelasi esika nazomona bakomi une gazete na lamai nibuku ya bana-kelasi mpona koyekola kotanga.

Na elili oyo bazolakiza biso mbuma etela ya lolenge ya makadamya eza na nzete.

nazomona na elilioyo bazolakisa biso caminion molai ememi biloko ya kilo biloko ya bopimi monene ezali motuka ememaka biloko ya mozito etelemi na mopandi na balabala

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso buku ya bana kelasi ya bana mikie mpona kosunga bango kotanga malamu eza buku ya kosalisa botangisi ya bana mikie.

Na elili nazomona bazolakisa biso mobali azobima na kati ya ndako, elili oyo ezolakisa biso ezali lokola tozali na esika ya mosala. Mosala ya bapolisier bato basungaka kotia ordre ya mboka.

Na elili oyo nazo mona bazol akisa biso lipa. Lipa ba tié na kati ba pasoli na kati ba tié na kati biloko ébélé, tomate, salade, nyama eza na sani ya mbele . Mopanzi kuna mosika, nazomona ezali na kopo ya jus.

Na elliliono azomona esika bazolakisa biso etelele libanda na elanga oromona bazolakisa biso paipai paipai ya mobesu bazolakisa biso banzete ya paipai.

Na elilo na zomona esika bazola kisa biso bateli ya sango ya nzambe bazali koya koteya ba mosusu baza na nsima bazolanda sango na nsima.

Na billi Oyo nazomona bazo lakisa biso bna kelasi bazo tanga bamisusu bazo tanga ba buku

Na elili oyo, nazomona bazo lakisa biso elenge mwasi mokolo azali ko sala eloko ba bengi na monoko ya lopoto decoration, azali ko sala decoration .

Na elili oyo bazolakisa biso bilei ya kolia bilei yango azomona ezali lokola mbisi ya kotumba na likolo na ngo batie citron eyali mbisi ya kotumba balambi yango na ndenge ya ekolo

Na eleli oyo nazomona esika bakomi cekajiq ali molangi ya kisi ya komela esika bakomi cekajiq.

na eleli oyo nazomona bazolakisa biso na etale ya pembeni mbuma kolia bilei ya mbuma nazomona ezali ananasi ya kotela

Na elili oyo bazolakisa biso bato mibale batelemi mwasi na mobali basimbani moko alati ekoti na motu na ye ya mobali mosusu alati bilamba kitoko ezali lokola bazozwa bilili elili ya bokanisi.

nazomona na eleli oyo bazolakisa biso liboke ya bakisi ebele bakisi yango mpona kobikisa kokoso bokono ya nzoto

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso mibale misato batelemi na mwana moke moko ya mobali ya mbula moke balota ya liboso eza na butu bazali esika ya polele esika ya eyenga.

Na elili oyo azomona sika bazolakisa biso etaleli ya libanda na esika polele esika tozomona bazolakisa biso matiti na nzete.

Na elili nazomona esika bazolakisa biso liboso ya ndako ya botekisi esika nazomona bazoteka ba pneu ya moto.

Awa tomona na bilili oyo bazolakisa biso bisaleli ya kotia na dushe ezali bisaleli ya baplombier ya dushe sika ya kosokola.

Na etaleli oyo azomona bazolakisa biso ndako ya mabele esika tozomona dko.

Na elili oyo, nazo mona esika bazo lakisa biso kati kati ya ndaku esika bato ba vandi na molongo batu ya motuya bazali ko solola nazo mona ezali na bato ya loposo ya mindele na loposo ya moyindo, ba zali na kati ya ndaku ba vandi na molongo ba lati kazaka ba zali bato ya motuya bazo solola .

Nazomona na elile oyo bazolakisa biso etaleli ya libanda ya mopanzi esika tozomona elenge mama afandi na kiti ya banc.

Balakisi biso mutu atelemi, alati kazaka, azotala na mopanzi .

na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso elembo elembo ekomami na makumi yaww ekolo 1040 pei dabord lecotide de kongolei

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso bato ebele bazowelela kokota na kati ya bus, bazowelela basi na mibali bazowela kokota na bus po bazwa place.

nazomona na elili oyo bazolakisa biso eloko babengi na monoko lopoto pneu ezali lokola eza libanda eza pembeni ya efelo eza na langi mingi

Na elili oyo nazomona ba zolakisa biso etaleli ya likolo ya likolo ya ndeke ezali etaleli esika bazolakisa biso ekatisi monene molai na mboka ya mopaya.

Awa nazomona bazolakisa biso etaleli ya pembeni ya likolo ya mopanzi ya motu ya mwasi ezali lokola bazolakisa biso ndakisayokangasukiyamabokoamotu yamwasiya ndakisa ya kokanga suki ya maboko ya basi.

Na elili oyo namoni bazolakisa biso efungeli ya bileyi ya koliya esika nazomona ba komi na monoko ya lopoto alsa ezali lokola miliki.

Na elili nazomona bazo lakisa biso etaleli ya libanda, etaleli ya libanda mopanzi na bala bala esika bazo lakisa biso molangi ezotia masanga na vere eza lokola tozali libanda ya lopango ya nganda ya masanga.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso mobale ya mokolo atelemi azali esika elanga alati simisi ya langi ya bokanza ya kitendi.

na elilio nazomona bazolakisa biso etelele libanda ya ndako na balabala esika nazomona ndako ezali na bababele ndako ya kala eza na bosoto iosoliboso ya portai ya ndako

Na elili oyo nazo mona bilei ya kolia babengi manga etela, mosusu eza na se mosusu na moni ezali na kati ya eleko ba bengi na monoko lopoto basin.

Bazomona na elile oyo bazolakisa biso sapatu sapatu ya ce lokolo mooezakwa sapato ya mibale lokolo moko.

Elili oyo ezolakisa biso bilili ya bibwele bikeli ya mokili nazomona ezali na mosusu eza ko pimbwe mosusu eza kotala.

Nazomona na elili Oyo bazolakisa biso bamilangi ya mavuta yakopakola

Elili oyo nazomona bazolakisa biso kisi ya bana pona kosunga bana kozala nzoto kolongono.

na elili ono azomona bazolakisa biso elili ya dalapo ya mboka bapaya esika nazomona ezali na langi ya motani eza na elembo ya croat ya bululu na ya pembe

N'a elili oyo bazolakisa na katiyandaku, ndako nabengi suku namonoko yalopoto ba bengi chambre esika bazolakisa biso mbetu eza na matelas te'

Na elili Oyo Nazo mona bazolakisa viso bileyi yakolia bileyi ya ekolo Esika balambi

Nazomona na elili oyo bazolakisa biso etaleli ya libanda esika bato baza ebele balati malamu, ezolakisa biso bosilisi ya kelasi ya bayekoli.

Na elili oyo na zomona esika bazol akisa biso bilei ya kolia e taleli pembrni ya bilei ya kolia, nazo mona ezali biloko, bilei bya mikolo esika nazomona ba lambi nzombo na supu .

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso moto , moto ya mosala a lati bilamba ya mosala, a zali ko sala mosala, e zali a zali ko bongisa motele, motele ya machini .

Na yelili oyo nazomona bazolakisa biso tozali na kati ya ndako ya botekisi. Esika batekaka bisaleli ya kelasi bisaleli ya mosala bisaleli ya kosunga bato kokoma koyekola tozali na ndako ya botekisi ndako ya bombongo.

Na bilili oyo nazali komona bazolakisa biso eloko balataka na kingo na biloko ya matoyi na yango ekeseni na biloko mosusu.

Na bilili oyo balakisi ba biloko ba menuisiers basalisaka po na kosala musala na bango.

Na elili nazomona , bazolakisa biso motuka ya molai ya mwindu ezali bus, ememaka batu ebele ekomami étoile de Bethléem.

na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso bilei ya ekolo esika nazomona masani ya mbele eza lokola ezali mbisi a kokauka balambe wana ndenge mokobo especiale ya yango moko likolo batie tomati batie na avokat mwa mosika pembeni na mona eza lokola kaunga

Bilili oyo bazali kolakisa biso mutuka ezali libanda etelemi pembeni ya langi ya mayi ya pondu ezali lokola bazo sukola yango batye yango bobeto.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya libanda etaleli ya balabala sika nazomona bazolakisa biso ndako na bato bavandi bazobeta dame nazomona esika bazolakisa biso ndako ya pembe.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso sapatu sapatu eza na se eza na langi ya motani ya peme na mwindo.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso motu asimbi sapatu, sapatu na loboko nazo mona eza na sapatu misato ekeseni ezali sapatu ya kolata esika ya ko tekisa yango.

Nazomona na elili oyo esika bazolakisa biso makomi makomi na monoko ya lopoto nazomona makomi yango eza na ba couleur mibale namoni makomi ya a na makomi ya ra monene.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso mapapa, mapapa ya kolata ya basi ya se. Ezali mapapa minei ezali mapapa ya langi ekeseni nazo mona eza na lipapa ya langi ya mosuku, nazomona eza ya langi ya pembe, mosusu nazo mona ezali ya langi ya mwindo, eza mapapa ya koteka ya ko tekisa.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso ma sache ya mikie ya ti, esika bakomi bulukutu modernisé eza na ba lolenge ya ba ti ebele.

Na elili oyo nazomona bazo lakisa biso motuka ebele misato ezokenda molongo ezali motoka ya ba polisi ezali ko kende mosala ezali motoka ya mwindo ezali na matala ezopela.

na eleli oyo tozomona molangi molangi esalemi na plastique esika tozomona mwana ekomami otivine na monoko ya bapaya

na elileo nazomona elakisi ya nzela tozali na balabala plasi esika bamotuka elekaka elakisi oyo esungaka bato kokatisa balabala esungaka na mamotuka kolekana

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso elembo, elembo ya botekisi, elembo ya botekisi ya bombongo, esika ba komi na lokota ya bopaya adidas .

Na elini oyo nazomona esika bazolakisa biso efungeli, efungeli ya kisi ya kosokola mino ezali dentifrice.

Elili azali komona esika bazali kolakisa biso bilenge mibali bavandi na se na moni na nsima na bango ezali na bapolisier na nsima na bango liboso nazomona mobali alati kazaka mobali ya talo ya motuya asimbi mpango ezali lokola bazali bakuluna.

na elilio nazomona esika bazolakisa biso ekomeli ekomeli ya langi ekeseni ezala ekomeli ya kokoma

Nazo mona bazo lakisa biso na elili oyo eloko ba bengi logo, bakomi na monoko ya lopoto eyano eyano ya botekisi bokili.

Na eleli oyo nazo mona esika bazo lakisa biso etaleli ya pembeni ya motu ya bikeli ya mokili ba bengi nkoba.

Na elili nazomona bazolakisa biso fotocopieuse esaleli ya ba bureau na musala.

Na zomana esika bazolakisa biso elenge mwasi atelemi atie loboko na loketo na loboko mosusu azolakisa biso sakoshi alati elamba esalemi na modele ya ekolo.

Na elili oyo nazomona efungeli, efungeli ya kisi ya komela kisi mpona kobikisa bokono mpona kobikisa kokoso ya nzoto bakomi na monoko ya lopoto Metrodinasole.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso moto ya motuya asimbi machette na maboko ba mosusu bavandi na se ezali lokola baye bavandi na se bazali bakuluna na oyo bazolakisa biso mashet azali mokonzi moto ya motuya.

na elili oyo nazomona bazolakisa biso bato mibale batelemi bato ya mikolo balati kazaka baza batw a motuya bazali kopesa na mikanda na maboko namoni na nsima ezali na elili ya mokonzi ya mboka

Na elili oyo bazolakiza biso elili na makomi pe eza elili ya mutu a pumbwe likolo pe asimbi ndembo ya maboko na makomi ya monoko ya lopoto Jordan.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso na etaleli ya pembeni likeli ya mokili ya zamba nazo mona bazo lakisa biso cameleon, cameleo eza na likasa.

Eliili oyo ezol akisa biso sani, sani ya pembe sani ya mbele, esika sani ezali na bilei ya kolia , bilei ya ekolo nazo mona eza na makayabu na pondu .

Na bilili oyo bazali kolakisa biloko mbuma oyo babengi payipayi ezali bongo na nzete

Na elilion azomona bazolakisa biso bilei ya kolamba bilei ya kolamba namona na sani bazolakisa biso thomson ya ade na loso likemba ya kokalinga na sakamades mosus.

Elili oyo bazolakisa biso ammouka monene ya likolo eaya mwindo eali etaleli elili ya etaleli ya mopanzi ya nsima ya motuka ya mwindo.

Elili oyo nazomona bazolakisa biso sapatu mibale ya mibali na se eza sapatu eza na langi ya pembe na ya mwindoeaspatu be.

Na elili oyo nazomona bazo lakisa biso na etaleli ya mosika na bala bala esika bazo lakisa biso motuka molai ememaka biloko ya bopimi minene ezo kende, na sima na yango nazomona eza na ba motuka mosusu ebele ezo kende malembe.

Elili namoni bazolakisa biso bileyi ya kolia bileyi ya kolia esika nazomona balambi lokolo ya soso na madeso ya vert na loso namoni ezali nasani ya...

Na elili Oyo Kamini baeolakisa bison batu batelemi baza n'a aret bus balemi bazozela mutual bake de esi

Na elili oyo nazomona bazo talisa biso sacoche ,na eteleli yasima sacoche ya Mwana muke yakokende kilase esika nasomona basokotiya biso na elili ya pepo ;elili ya likolo ya minzoto.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso batu ebele ba misusu bavandi nase ba misusu ba telemi bazali esika yandako ekomani conférence épiscopale du congo esika bazo zuwa elili yabokani ya mokoloyango.

Nazo mona na elili oyo esika bazo lakisa biso na etaleli ya mosika liboso ya ndako ezali na ba porte e fungwami, liboso n'ango nazo mona matiti pe ezo lakisa biso libanda ya ndako .

Na eleli oyo nazomona bazolakisa biso ba sapatu nazomona ba sapatu ebele nazomona eza na sapato ya mwindu nazomona eza na sapato ya pembe nazomona ezali lokola toza na place ya botekisi batia yango na ndenge balakisa biso biloko bazo teka.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso esika bato baye baza ebele ba kutani place moko ebele, nazo mona liboso na bango bazo tala mabanga ya minene.

Na elili oyo nazomona bazo lakisa biso elili ya lapin bazolakisa biso lapin ba desinaki ye na mure.

Nazomona na elili oyo bazolakisa biso etaleli yamosika yalikolo ezali lokola etaleli yalikolo ya pepo esika bazolakisa biso etuka etuka monene cite naetaleli yalikolo

Elili ezolakisa biso na eteleli ya pembeni nazomona bato ebele batelemi bazali kotala liboso mosusu bazotala na nsima na se namoni bakwesi ekeko ekeko ekwei na se eza lokola bbabukaki ekeko liboso ya ndako yango.

na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso bilei ya mboka esika nazomona basali blocheti ya pose

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso elembo, elembo ya bendele ya dalapo ya mboka ya bopaya. Esika nazo mona eza na langi ebele nazo mona eza na langi ya bokanza, motani, ya pembe, ya mobesu, ya mosaka, pembeni na suka eza na elembo ya minzoto.

Elili oyo nazomona kolakisa biso elengi mwasi azotala liboso akangi suku ya motoya azoseka aza na sai.

Nazomona esika bazotonga ndako ya etage ,na ba langi mingi ya kitoko.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso esika polele, nazo mona ezali na bato bazo linga bakota na bus ezali na mosusu oyo bazo komela mayi na sachet ba susu bazo kende.

Oyo ezolakisa biso etaleliya mopanzi ya moto ya elenge mwasi ezali etaleli ya kitoko ya kokangisi ya bokangisi ya suki ya basi suki ya maboko.

Na elilio nazomona bazolakisa biso isaleli bisaleli ya kabinda esaleli ya baménuisier nazomona eza na bisaleli ya kala.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso masini, masini monene ezali lokola motele ya masine motele ya masine monene.

Na elili Oyo bazo lakisa biso bendele Main ezali na elembo ya danza na langi ya motane

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso efungeli, efungeli ya masini esungaka bato bazali kolamba ezali efungeli ya masini babengi na monoko ya lopoto blander.

Na elili oyo nazomona bato minei batelemi balati bilamba ya mosala ya bambula-matari esika bazali na mosala.

na elili oyo nazomona bazolakisa biso eloko iana monoko lopoto babengi amwir ezali eloko esalemi na mabaya mpona kotia ubie kobomba biloko

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso biloko ya ko tekisa ezali ebele nazo mona eza mineyi, ekangami na liboke moko. Nazo mona liboke mineyi, ezali ya langi ya bulu na makomi ya pembe esika bakomi na monoko ya lopoto top.

Na elili oyo bazolakisa biso bikeli babengi nyau ezotala eloko likolo ya kolya eza nase libanda moyi ebele pembeni naye.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso buku buku esika bakomi na makomi ya poto jibukin, nazomona ezali buku mpona kosalisa bana koyekola kobeta violencele.

Nazomona na elilio bazolakisa biso liboso ya ndako ya botekisi ya motuka ndako yango likolo nango ekomami o monoko ya lopoto Toyota bazo lakisa biso libanda etaleli ya libanda ya ndako ya botekisi ya motuka Toyota.

Nazo mona na eilili oyo bazo lakisa biso elembo elembo eza na elangi ya bolu ezali na bilembo bilili ya minzoto ya elangi ya mosuku.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso sapatu ya lokolo ya basi ya lokola mokie, nazo mona ba lakisi biso lokolo moko ya couleur ya vert eza na se.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso etaleli ya pembeni ya sapatu ya kolata, eza lokola lipapa basali yango na poso eza lokolo moko eza na se ya nsima.

Na elili nazo mona bazo lakisa biso na etaleli ya pembeni masini. Masini ya ko kata mabaya. Bazo lakisa biso bilili ya masini ya ko kata mabaya.

Na elili oyo tozo mona bazo lakisa biso esika tozo mona bazo tonga balabala . Tozo mona tracteur ezali ko bongisa nzela .

Bilili nazomona esika bazolakisa biso bilingi basi bazali kobeta lisano ya mbala y maboko babengi vl baza na tere ya vollebol bazobeta.

Na elili oyo bazo lakisa biso bendele, bendele ezo pepa bendele ya langi mibale langi ya liboso ezali langi ya motane na langi ya pembe.

Elili oyo nazomona bazolakisa biso esika ya polele makasi namoni ndako ezate namoni zamba na ba matiti ebele

na elili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya bibwele ya bibwele bikeli na esobe ya zamba etaleli oyo eleli oyo ezolakisa biso etaleli ya nzoko na zamba

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso na etaleli ya pembeni makasi, sapatu mibale, ezali ya mibali. Ezali na langi ya bokanza .

na elili oyo nazomona bazolakisa biso kopo kopo en plastique esika nazomona kopo ya peme nazomona bakomi ub univarso basic

na elili ono azomona bazolakisa biso etaleli ya libanda ya mosika na mopanzi eza etaleli ya ndako na ndenge y mopanzi na ndenge libanda

Elili ezo lakisa biso elili esika ezo lakisa biso mboloko, ezali elili ya mboloko na esobe azo lia matiti.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso bato ebele na kati ya ndako mosusu bavandi mibale bavandi bazali liboso na bango na masini babengaka compute mosusu na suka kuna minei bazali kosola na ye basimbi mikanda na maboko.

na elili oyo tozomona esika mibali ya mikolo batelemi basimbi masali ya mike na maboko bazolia ezali na mosusu azali na lopuso ya bodele

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso motuka mwindo na kati ya lopangu esika nazomona basale yango decoration, decoration eza na biloko ya lange ya motane ya mwindo eza na gipangu.

Na elili oyo, na moni bazo lakisa biso buku, buku ya bana ya kelasi nazo mona esika e komami na monoko lokota ya bapaya sciences e technologie..

nazomonana elili oyo bazolakisa biso eloko babengi na monoko ya lopoto logo ya botekisi ya biloko ya bato ya mikolo

Nazomona esika bazolakisa biso na elili oyo eloko ba mindele basala pona bana kosakana basakanaka bazo denda likolo nayango nazomona pembeni na sima mutuka etelemi.

Na elili oyo, namoni bazolakisa biso bilenge basi bazali kobeta lisano, bazali kosakana. Bazali kobeta lisano, babengi na monoko ya lopoto basketball. Na moni bazali esika babetaka lisano yango.

Na elili oyo nazomona bazolakisa ,biso etaleli ya pembeni makasi esik etaleli ya moteur ya moto na ndenge ya pembeni.

Elili oyo nazomona bazolakisa biso kisi kisa ya komela ,esika ezalaki mbuma zomi bameli mibale etikali na mbuma mwambe.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya sima ya ndako esika tozomona mir mir

Nazomona na loboko bazolakisa biso esika moto asimbi na molangi kisi mafuta ya kopakola na nzoto mpona kopesa bokolo ngono ya poso.

Na elili oyo namoni bazolakisa biso mokomboso. Bikeli ya esobe bikeli ya zamba elili ezolakisa biso esika mokomboso avandi na nzete azali kolia.

Nazomona na elili oyo esika bazolakisa biso bilei ya koliya ya mboka, nazomona ndunda elambemi na safu pembeni na badi na pilipili ezali na sani ya mbele.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso motuka, motuka ya mwindo ezokende na balabala eza na nzela ezali etalele ya mosika ya mopanzi mpona kolakisa biso kitoko ya motuka yango.

Logo oyo, bakomi VANZ. Eza na langi ya pembe pe mwindu.

Na elile oyo nazomona bazolakisa biso bileyi, na monoka lopoto babengi yango hambourgeur lipa eza na nyama na tomate na bitungulu pembeni eza na bilei babengi na monoko a lopoto freet ebele elengi.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso dalapo ya mboka bapaya, esika nazo mona ezali dalapo ya langi ya motane na kati kati ezali na elembo. Elembo ya minzoto, na sanza.

elili ezolakisa biso kati ya ndako ya botekisi esika tozomona batiye batandi bakopo milangi ya masanga ya komela

Na eilili oyo nazomona esika balakisi biso esika polele na balabala eza na pusu ememi libaya etelemi na taxi ezokende.

Nazomona bazo lakisa biso machine ya mosala ya maboko eza machine pona kusunga kosalisa bato ya mosala ya maboko eza machine ya ba techniciens

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso bala bala, nazo mona ezali na esika botekisi ebele eza esika polele.

Na elili oyo nazomona eebazolakisa biso ey pune esika bakomi rotarie internationale na se ya elembo bakomi rotaract canes reviera ezali elembo ya rotarie.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso bisaleli bisaleli ya batongisi ya bopeto esika nazomona ezali na rato.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso ndakisa ya bokangi suki ya basi, bazolakisa biso etaleli ya pembeni ya midele ya suki ya basi.

Nazomona na elili oyo bazolakisa biso bibwele ya zamba babengi yango na monoko ya ekolo mboloko azomona eza na bamboloko ebele ezali elili ya bamboloko.

Na eleli oyo nazomona esika bazolakisa biso amoire almoire esalemi na libaya kitoko ezali na etaleli ya elengi.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso efungeliya sache esika nazomona bazolakisa biso fufu ya miliki esika bakomi neslait cerelac ya potopoto ya cerelac.

ekili oyo nazomona esika bazolakisa biso biloko ya kolata na loboko na kingo na matoi esalemi na ndakisa ya bokoko bokeseni na esika misusu

nazomona na eleli oyo bazolakisa biso na etale ya libanda ekomami komisa ya de polisi du kartier ezai lokola tozali na esika ya ndako ya polisi na etaleli ya libanda

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso lipapa ya basi. Na sima emata likolo eya na se.

Elili oyo nazomona bazolakisa biso buku buku esika bakomi na makomi ya lopoto ssiance de la vie e de la terre eza buku ya biluka mokili.

Na , Elili oyo ! nazomona bazolakisa biso bilenge , mibali batelemi, bazo tala liboso balati bilamba ya bokeseni esika nazomona moko atomboli loboko azolakisa makasi na ye !

Elili oyo nazomona bazolakisa biso biloko ya kolata na loketo ya basi, eza lokola centire ya basi ya kolata.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso eloko esungaka kokanga ndako, babengi yango na monoko lopoto cadena . Nazomona bazolakisa biso cadena mingi ya kotekisa.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso elembo ya botekisi, elembo ya bombongo ba bengi na monoko ya lopoto logo esika bakomi na makomi ya monoko ya lopoto alliance service.

Na elili oyo bazolakiza biso toza nakati ya ndako esika moto ya mobali amati likolo ya kiti ya mabaya esika azali KO meka na langi mingi koza koya na bilili po na kolakisa elenge.

Nazomona na elili oyo esika bazolakisa biso na nzete etalela pembeni esika tozomona eza na eloko moko boyo eza na kati ya nzete ezomonana bien te me eza na kati ya nzete eza libanda tozomona nzete tozomona eloko wana.

Na elili oyo bazo lakisa biso efungeli, efungeli ya kisi ya komela mpona ko bikisa nzoto na bo kokoso na mingai na po tozala na bo kolongono ezali kisi ya komela bacterien alarge spectre.

Na elili oyo na moni bazokolakisa biso etaleli ya libanda esika polele esika tozomona bato mibale balati bilamba ekokani bilamba ya basoda bazokokende na balabala pemeni ezali na bus.

Na elili oyo nazomona bazo lakisa biso elembo, elembo ya bendele nazomona bazo lakisa biso bilili bilili.

Na nazomona, ezali bongo kisi ya komela oyo babengi naturex, esungaka batu oyo bazobela kosukosu

Nazomona na elili oyo bazolakisa biso kongo esaleli esungaka bato ya kosala bilanga kolona kobongisa mabele.

Na elili oyo, nazo mona bato ebele balati bilamba ekokani. Balati bilamba moko ; balati bilamba ya basoda. Bazali basoda, bazali ebele. Bazali basungi ya kotia kimia na mboka.

na elimi oyo nazomona bazolakisa biso bubuku mpona mayekoli mpona koyekola anglais ya buku ya koyekola buku ya kelasi

Na elili oyo nazali komona, bazo kolakisa biso kisi oyo esokolaka minu

Elilioyo tozomona esika bazolakisabiso mutu azosala musala alati koti ya musala ya langi yamotane afukami azosude

Elili oyo ezokatisa biso esika ba bengi zando esika batekaka biloko mingi nazomona bazolakisa biso etaleli ya pembeni nazomona ba matungulu na ba tomates eza lokola toza na zandu.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso libanda na bala bala liboso ya ndako ya bato, motuka ya pembe evandi eza ya ko kufa.

Nazo mona na foto oyo esika bazo lakisa biso mwana kelasi ya mwasi, azali kosala azali koluka eyano azali ko koma na libaya ya moyindo ezalaka na kelasi azali na kati ya kelasi.

Elili oyo nazomona bazolakisa biso etale ya mosika tozomona eza na elanga monene na suka yango eza na ngomba ngomba monene.

nazomona na eli oyo bazolakisa biso na etalele ya libanda ndako ya nzambe monene pembeni eza na banzete eza ndako ya nzambe na batole ya mobeso tozali na ndako ya nzambe etelele ya libanda

Na elili oyo nazo mona bato sambo ba telemi liboso molongo moko, bazo tala liboso esika bazo zwa bilili ya bo kanisi ya mokolo yango .

Na elili oyo bazolakisa biso biieyi eza na saani ya mbele ya moyindo namoni loso, madeso na nyama ya kolamba na pilipili na verre ya mayi pembeni na kanya eza ya mutu akeyi kolya bileyi ya ekolo.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso mbuma ya kolia ya mboka esika nazomona ezali na mbuma ebele nazomona eza na tondolo eza na voka ezali na marakuja ezali na litonge.

Na elili oyo namoni, bazali kolakisa biso na etaleli ya pembeni makasi, bazali kolakisa biso niama ya zamba oyo babengi scorpion

Nazo mona na elili oyo bazo lakisa biso etaleli ya libanda ya lopango, na bala bala. Bazo lakisa biso liboso ya lopango ya bato ya ndako kitoko, sika nazo mona ndako yango eza na langi ya pembe.

Elili nazomona esika bazolakisa biso na elele ya mosika ndako ya monene ekomami tekino eza ndako ya publicite ya téléphone.

Na elili nazomona esika bazo lakisa biso bato ba simbi ba bidon ebele eza lokola baye ko bazo luka mayi.

Na elili oyo nazomona mutu simbi eloko na loboko, esika ekomami gavi scon ezali kisi ya komela.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso esika ba bengi nganda, esika ba melaka mwa moko molangi masanga ezali nganda.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso etaleli ya libanda ya ndako ya kovanda, bazali kotia ngo bazo pakola yango langi.

Na elili nazomona bazo lakisa biso etaleli ya pembeni esika tozomona ba polisie mibale ba telemi liboso, balati bilamba ekeseni, moko alati elamba ya ba oficier mosusu alati elamba ya ba policier normale.

ELiLi , Oyo ezali kolakisa biso ! kati kati ya ndako ya botekisi esika na moni bazali bato misato batelemi moko azozela basombi .

na elili oyono azomona esika bazolakisa biso esaleli ya bato ya misala maboko sikangazomun eza na marto eza na pence eza na tournevis

Naelili oyo nazomona bazo lakisaka biso mutuka eza nabalabala nazali komona mutuka ya molai ya likolo babengi GP

Na elili oyo, nazo mona bazolakisa biso etaleli ya libanda. Liboso ya ndako ya monene, eza na bamutuka ebele ezoleka liboso na yango. Ezali esika ya ndako ya motuya.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso esika elenge mwasi ya mokolo telemiasimbi na loboko na ye eloko babengi na monoko ya lopoto mikro pembeni mosika namoni bato mosusu alati kazaka telemi bazotala ye.

Na elili oyo nazo mona esika bazol lakisa biso ba soda ba bundisi ba mpangi na moni baza misato, baza na molongo bazo kende .

Nelile oyo nazomona bazolakisa biso bato mibale batelemi liboso melenge mibali ya mikolo balati ndenge moko balati bilamba ezali na langi ya mosuku na nsima na bango nazomona eza na ba misusu bazali esika ya bosakani ya jeu babengi baskete.

Na elili oyo, na zomona bazo ĺakisa biso mai. Esika polele makasi. Nazo mona kuna na mosika, eleko moko eza te, eza matiti na mai.

Na elili oyo, nazo mona bazo lakisa elembo ya botekisi. Nazo mona, bazo lakisa biso eloko babengi logo. Eza na makomi na elembo ya as

na elili oyo nazomona bazolakisa biso na etaleli ya pembeni bilei ya kolia ezlinazomona ezali caroti ya lolenge bokeseni

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso ktikati ya ndako sika nazomona mwinda ebele ezopela ya ba couleur ebele nazomona eza lokola toza na kati ya nganda nganda ya masanga sika bato bayaka komela bazobina

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso esaleli ya kolamba esaleli ba bengi sani, nazo mona eza sani eza likolo ya nzungu ezali etaleli ya sani likolo ya nzungu.

Na elili oyo nazomona eloko esungaka kobomba etabu na biloko ebele babengak ngo na monoko ya lopoto armoire ya pembe.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso elili ya se ya nzete, esika tozo mona makaku ebele.

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso bato ebele basangani, bana mike na bamikolo, na eza na mobali ya mokolo yatelemi atamboli mwana mwasi eza lokola bazale na eyanga yambotama elamu ya mwana. Na mesa na moni eza na gato ya aniversere naka molangi ya 20.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso etaleli ya pembeni makasi esika bazolakisa biso nkoyi awuti koboma mboloko eza etaleli ya nkoyi abomi mboloko asimbi akangi ye na monoko.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso libanda liboso ya ndako ya monene ya motuya nazo mona eza na motu eza na monoko na porte ya kokota .

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso iekomeli misato ezali esaleli ya kokoma esaleli ya kelasi esungaka batu bana-kelasi kokoma makomi na mokanda.

Na elili oyono azomona bazo lakisa biso, bilenge mibali ebele mosusu batelemi na nsima na mone mosusu basali molongo, balati kazaka me na kingo balati bilamba bilamba ya langi ya langi na monoko ya lopoto babengi yango ya langi ya violet.

Naelili oyo nazomona bazolakisa biso esika bazoteka babiloko oyo esunga pona kobomba bilamba

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso miliki ya linzanza ezali miliki eza concentre ya linzanzaa

Namoni na elili oyo bazolakisa biso esikaebwele bazwi elili naye liboso esika tozomona balakisi biso mutu na kingo namoni eza na langi ya mutuku na langi ya bulo.

Na elili oyo nazo mona basi ya mikolo balati kitoko bazo tala liboso, baza na sai balati bilamba ya lange ya bokanza.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso masini, masini ba salelaka yango na mboka bopaya mboka mokili ya poto ekendaka likolo ya neige.

ba elilio na mono bazolakisa biso elamba ya basi ya motuya ezali alangi ya bleu

Na elili oyo nazomona bazo lakisa biso etaleli ya pembeni makasi ya ngulu ebwele ngulu avandi nase ya matiti

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso biloko eza na kati ya ekolo ekangami nazomona eza lokola fufu nayebi te so eza fufu ya manioko p eza fufu ya soya.

Na elili oyo nazo mona esika bazo lakisa biso elembo ya bendele nazo mona ezali na langi ya motane, eza na langi ya mobesu, ezali na kati na yango eza na elembo ya sanza ya pembe .

Na elili oyo nazala komona, eza esika oyo batekisaka biloko ébélé ya kolia

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso etaleli ya libanda ya nzela ya train, ya motuka ba bengi na monoko ya lopoto train ezali nzela esungaka motuka yango eleka.

Elili ezolakisa biso etaleli ya likolo ya sapatu ya basi esika bazolakisa biso sapatu ya basi ya langi ya motane eza na se

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso libanda na balabala, esika nazo mona place esika ba bwakaka matiti ébélé. Nazo mona eza na pusu ya couleur ya bleue, nazo mona toza na balabala pembeni ya wenze .

Na elili oyo nazomona bazolakisa biso etaleli ya libanda elili ya liboso ya akoya ndako ya mosala bakomi likolo cabinet de conseil juridique et fiscal.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso sapato ya ko lata ya bana mike nazo mona eza na se eza ya couleur ya bleue .

Elili oyo nazomona bazolakisa biso sapato, sapato ya basi lokolo moko ya likolo eza ya couleur ya chokola eza na se.

Na elili oyo nazo mona bazo lakisa biso kopo, kopo mitano ezali na poudre propolis en poudre eza ko tekama.

Na elili oyo nazomona esika bazolakisa biso buku, buku ya bana-kelasi buku ya koyekola kotanga pe koyekola maye ya kala.